Abantwana besikolo ababili abancane okukhanya bezidlalela emagcekeni esikolo, kukhona izihlahla. Abantwana bayakuthanda ukudlala njalo kuyenza inqondo zabo zikhaliphe nxa bedlala imidlalo etshiyeneyo.

Umbalisi ucabange ukuyafundisela abantwana bakhe abancane phandle, kukhanya behlezi etshanini njalo phambili umbalisi kukhona umntwana omi laye ekhanya bebambe iphepha esandleni.

Abantwana abancane abagcwele amagcekeni okukhanya ukuthi bayazidlalela bajabulile njalo abanye bakhanya begqoke amayunifomu. Abantwana abancane bayakuthanda ukudlala. Ngakho kuqakathekile ukuthi umbalisi ekephume labo phandle beyezidlalela.

abantwana besikolo abahlezi ezitulweni ezilempala eluhlaza abantwana bonke laba bagqoke ama uniform kukhona njalo amatafula okukhanya ukuthi abantwana babhalela phezulu kwabo

Umduli wesikolo opendiweyo njalo emidulini leyo kukhona umfanekiso kukhona utshani obuncane obuluhlaza duzane lomduli kukhona njalo kukhona lamatshe amakhulu akhanyayo.

Esikolo semfundo yaphansi, eprimary kukhona izakhiwo ezinengi phakathi kukhona njalo lamafasiteli leminyango okukhanyayo. Kukhona njalo itank enkulu elombala omnyama eyamanzi.

Abantwana besikolo abakhanya besekilasini, kukhona umduli okhanya izitina. Kukhona njalo amaphetshana akhanya enanyathiselwe emdulini. Kukhanya kubhaliwe, okukhanya ukuthi ngumsebenzi wabafundi.

Itafula yesikolo eyenziwe ngesigodo. Kukhona unyawo lomuntu okhanya ukuthi umile. Phezulu kwetafula kukhona amatshoko asetshenziswa ngababalisi ukubhala nxa bebhala umsebenzi wabafundi.

Umfanekiso okhanya abantwana besikolo behlezi, njalo phambi kwabo kumi umbalisi. Umbalisi esandleni ethwele isigodo ekhanya ekhombela ibala elibhaliweyo emdulini ngokumhlophe

Umduli wesikolo oyakhiwe ngezitina. Emdulwini lapha kukhona amaphetshana anamathesilweyo amhlophe. Amaphetshana lawa abhaliwe ,okukhanya ukuthi abafundi bayabuya bezobala okubhaliweyo.

Ababalisi abafundisa emfundweni yaphansi ePrimary, bayabuya lamagwaliba mduli befike benamathisele emdulwini. Amagwaliba mduli lawa ayabe edwetshiwe imifanekiso nxa umbalisi efundisa uyabe ekhombela kugwaliba mduli leli etshengisa abafundi oyabe ekudwebile.

Abantwana besikolo bakhanya bephakathi kwekilasi. Kukhona amabhentshi okuhlala. Phezulu kwetafula kulelephuthophu eluhlaza abayisebenzisayo.

Abantwana besikolo àbakhanya bezidlalela emijingweni yesikolo. Kukhanya ukuthi akusiso isikhathi sokufunda. Kukhona njalo izihlahla ezincane ezicecisileyo kule indawo lotshani.

Abantwana besikolo kukhona abantu ababili abakhanyayo okukhanya ukuthi kungaba ngababalisi kukhona njalo amatafula. Phezulu kwamatafula kukhona izingwalo ezikhanya ukuthi ngezokubala

Abantwana besikolo ekilasini bagqoke amayunifomu njalo kukhanya ukuthi bayazidlalela kukhona amabhentshi lapho ababhalela khona njalo kukhanya lamafasitela.

Ikilasi ekhanya ilamafasiteli okukhanya ukuthi angenisa umoya nxa abafundi befunda. Kukhona njalo amakhetheni afakiweyo letafula eyesigodo ekhanyayo.

Esikolo kukhona abantwana abakhanya behamba hamba phakathi kukhona izihlahla ezinkulu kuphinde kube lamaluba acecisileyo kukhona njalo imijingo lapho abantwana besikolo abahamba besiyadlala kiyo.

Amatafula esikolo awabantwana ababhalela khona nxa befunda njalo okukhanya ebambene lamabhentshi kukhona njalo umduli okukhanya ukuthi umbalisi yiwo owusebenzisa nxa ebhala umsebenzi wabafundi.

Abantwana besikolo semfundo yaphansi eprimary kukhanya besemagcekeni esikolo bezijabulele bezidlalela abantwana abanengi bayathanda ukudlala njalo kukhona amafasiteli amanengi njalo umduli wesikolo ukhanya ulezitina ezibomvu

Esikolo semfundo yaphansi eprimary ekilasini kukhona amabhentshi abafundi okuhlala letafula phezulu kwetafula kukhona ibhuku elimhlophe kulamafasiteli kufasiteli kukhona icurtain.

Abantwana besikolo ,abakhanya behamba emgwaqweni .Njalo bagqoke amayunifomu, kumele benanzelele ngoba emgwaqweni kulezingozi ezinengi ezitshiyeneyo ezezimota.

Kulezinsuku ababalisi nxa befundisa esikolo bayabuya lamagwalibamduli , kuyabe kulemifanekiso kulawo magwaliba . Nxa umbalisi efundisa ebe ekhombela etshengisa abantwana umfanekiso ukuze abantwana bebambe lula .

Amagceke esikolo lapho abantwana besikolo abadlalela khona imidlalo etshiyeneyo kukhona njalo izakhiwo phakathi lapha eziyakhwe kuhle kakhulu lezihlahla zikhona ezinkulu lotshani phansi

Abantwana besikolo kukhona indawo lapha abahlala khona nxa sebesiyafunda isifundo sesayensi bayahamba endaweni okuthiwa kuse lebhu. Kukhona izitulo zokuthi bahlale kukhona njalo lamafasiteli angenisa umoya lamakhetheni kuleyondawo.

Abantwana besikolo abemfundo ephansi e primary, bagqoke ama yunifomu. Kukhanya bemile emnyango wekilasi, okutshengisela ukuthi bayazidlalela, umbalisi akakho phakathi kwekilasi.

Isikolo esiyakhwe ngezitina ezibomvu njalo eceleni kukhona amatanka amabili awamanzi amatanka lawa alombala omnyama kuphinde kube khona amaluba aluhlaza amahle Kanye lezihlahla

Abantwana besikolo bakhanya bezigcwalele amagcekeni esikolo okukhanya ukuthi kuyadlala ayisiso isikhathi sokufunda njalo bagqoke amaunifomu kukhona utshani obuluhlaza phansi kanye lezihlahla ezikhanyayo lamabhilidi amanengi

Iphetshana elimhlophe, elinamathiselwe emdulwini. Likhanya lilemifanekiso eminengi etshiyeneyo. Okutshengisela ukuthi umbalisi, ubefundisa abafundi bakhe. Ebafundisa ngemifanekiso leyi, edwetshiweyo kuleliphetshana.

Abantwana besikolo kulenzi insuku abasafundi amabala kuphela, kukhona imisebenzi yezandla eminengi njalo etshiyeneyo kuya ngokuthi umntwana uyabe ekhethe ukwenzani, lokhu kuzabasiza nxa sebeqedile isikolo bazazidingela imisebenzi bazitholele imali.

Abantwana besikolo abagqoke impahla ezifananayo kukhanya ukuthi bafundela ukuyenza imisebenzi yezandla bengabe befundela ukulungisa izicathulo njalo kukhona umbalisi phakathi kwabo ogqoke okumhlophe phezulu ekhanya ebambisane lomfundi isicathulo

Abantwana abanengi ezikolo sebefundela imisebenzi yezandla etshiyeneyo Kuzabasiza kusasa nxa sebeqedile izikolo .Abangeke bathwale nzima ukuthi bedinge imisebenzi bezisebenzele . Bagqoke impahla ezifananayo

Abantwana besikolo bayafundela imisebenzi etshiyeneyo. Abanye bengafundela ukuyakha izindlu, abanye befundele ukukanika izimota bayenza imisebenzi etshiyeneyo eyezandla.

Abafundi abagqoke impahla ezifananayo kukhanya befundela umsebenzi wezandla. Kulezinsuku abafundi ezikolo sebefundela imisebenzi yezandla etshiyeneyo.

Abafundi abanengi esikolo sebefunda imizebenzi eminengi yezandla isibona bonke abafundi abaphiweyo esikolweni kukhona njalo abanye abayabe besenelisa imisebenzi yezandla kuzabasiza kakhulu kusasa empilweni

Abafundi esikolo sebefundiswa imisebenzi yezandla etshiyeneyo lokhu kuzabanceda kusasa nxa sebeqedile isikolo abasoze bathwale nzima bazadinga umsebenzi.

Abantwana besikolo abanengi abahlezi phansi, bahlezi endaweni elotshani. Bonke bagqoke amayembe alombala omhlophe, eceleni kwabo kukhona abagqoke amabhatshi amhlophe okukhanya ukuthi kungaba ngababalisi babo abahlezi ezitulweni.

Abantwana besikolo nxa bebhala umhloliso esikolo abahlali duze duze. Lokhu kuyenzelwa ukuba bangakopelani. Omunye lomunye azibhalele okufike emcabangweni wakhe ukuze umbalisi abone lapho osilela khona.

Imota emileyo, imota leyi ilombala omhlophe. Eceleni kukhona ibhilidi elikhanya lilamafasiteli amanengi njalo kuphinde kube lomtshani phansi oluhlaza lamaluba.

Abantwana besikolo abe secondary bahlezi phansi kukhona njalo abamileyo bagqoke amayembe alombala omhlophe phezulu, phambi kwabo kukhona owesifazana omileyo ngemuva kukhanya umduli lapho umbalisi obhalela khona umsebenzi wabafundi.

Abantwana besikolo abagqoke amayunifomu abamileyo. Duzane kwabo kukhona isihlahla esincane esiluhlaza, kukhona njalo utshane ukuncane. Bami duzane kwesakhiwo esiyakhe ngezithina ezibomvu.

Isikolo esihle, esikhanya silamafasiteli. Kukhona izihlahla ezinengi phakathi lapha ezinde, kanye lamaluba amancane acecisileyo. Kukhona lotshani obuluhlaza phansi tshoko, kuhle esikolo lesi.

Isikolo semfundo yaphezulu iSecondary. Kukhona umduli oyakhwe ngezitina omuhle njalo kukhona lamafasitela akhanyayo. Phezulu emdulwini kukhona amabala abhaliweyo.

Esikolo kukhona umduli olezitina, njalo kukhona ibhakani elimhlophe elibhaliweyo. Kubukeka kukuhle kakhulu kuhlanzekile, kulezihlahla ezinkulu eziluhlaza phakathi.

Abantu abakhanya behamba, abanye njalo bahlezi emagcekeni esikolo. Kukhona izakhiwo ezinengi ezitshiyeneyo, kanye lamafasiteli, kukhona njalo izihlahla lamaluba kule indawo.

abantwana besikolo abagqoke ama uniform bagqoke amayembe amhlophe phezulu leziketi bafaka lamasokisi alombala omhlophe njalo kukhona abanye abakhanya bengena ekilasini

abantwana besikolo abakhanya bemile abantwana besikolo laba kukhanya befundela imisebenzi yezandla etshiyeneyo imisebenzi leyi izabanceda kusasa nxa beyabe sebeqedile isikolo abangeke bathwale nzima ukudinga imisebenzi

Abantwana abafunda eSecondary bagqoke ama Yunifomu, kukhona ibhasi emileyo kukhanya abantwana laba bengena bathwele izikhwama ngemuva, okutshengisela ukuthi bengabe sebesiya emakhaya isikolo sesivalile.

Egedini lesikolo kukhona ibhakane phezulu elibhaliweyo ngamabala amhlophe okutshengisela ukuthi kubhalwe ibizo lesikolo lesi. Phakathi kukhona izihlahla ezigcweleyo ezinkulu ezilamahlamvu aluhlaza

Isikolo esiyakhwe kuhle kakhulu njalo kukhona amakilasi amanengi atshiyeneyo, isikolo lesi siyakhwe eduzane kwentaba kukhona izihlahla ezinengi eziluhlaza tshoko labantwana besikolo abagcwele emagcekeni.

Abantwana besikolo abahlezi bathi gwaqa phakathi kwekilasi okukhanya ukuthi kukhona okumele bakutshelwe khona njalo kumele bekuzwe ndawonye bekwanile. Bagqoke amayembe amhlophe abanengi bakhona.

Abafundi besikolo bahlezi phansi abanye njalo bamile kukhona abantu abagqoke amabhulugwe abomvu lezikipa ezilombala omhlophe phezulu ezibhaliweyo ngemuva inombolo, njalo kukhanya ukuthi basemcintiswaneni webhola.

Abantwana besikolo abanengi abahlezi phansi kukhona njalo abagqoke izikipa ezimhlophe phakathi kwabo abanengi bagqoke izikipa ezilombala oyisibhakabhaka

Abantwana abanengi esikolo kukhona indawo lapho okugcinwa khona igwalo zabafundi zokubala bayaphiwa ithuba ukuthi behambe endaweni leyi beyebala amabhuku ukuze bethole ulwazi olutshiyeneyo.

Abantwana besikolo abahamba emgwaqweni kuqakathekile ukuthi abantwana behambe benanzelela izimota njalo bagqoke amayunifomu bagaxe lezikhwama zaba ze ngemuva ezamabhuku kukhona izakhiwo eceleni ezinengi ezitshiyeneyo.

Umduli wesikolo. Oyakhwe ngezitina. Kukhona igedi elilombala omhlophe. Njalo libhaliwe ngamabala. Phezulu likhona njalo ibhakane elibhaliweyo ngamabala.

Abantwana besikolo semfundo yaphezulu e University bahlezi ezitulweni okukhanya ukuthi balalele abakufundiswayo ,kukhona omi phambili kwabo okukhanya ukuthi kungaba ngumbalisi wabo.

Isakhiwo sesikolo semfundo yaphezulu euniversity esiyakhwe kuhle kakhulu sikhanya sigcwele amafasiteli njalo kukhona izihlahla kule indawo phakathi kanye lotshani.

Owesilisa ogqoke iyembe emhlophe ukhanya ehlezi, kukhona izitulo ezilombala oluhlaza esinye silombala obomvu kukhanya esendaweni enamathiselwe amaphepha amhlophe abhaliweyo.

Abafundi bemfundo yaphezulu eYunivesithi, bahlezi phansi. Ukhona njalo umduli olombala oluhlaza lapho umbalisi obhalela khona. Ukhona umuntu wesilisa omileyo phambi kwabo okukhanya ukuthi engaba ngumbalisi ebafundisa.

Abafundi bemfundo yaphezulu ye University kulendawo lapho abahlala khona bebala amabhuku abo. Ukhona umduli opendwe ngependa emhlophe kulama khetheni kulezitulo kanye lamatafula.

Abafundi abafunda emayunivesithi abanengi bahlala esikolo phakathi, zikhona izindlu zabafundi. Ekuseni bengakayi emakilasini bayaqala bedle, laloba sebetshayisile ntambama bengakalali, bayahamba beyekudla, besidla ukudla kuyabe kubukeka kukuhle kakhulu.

Kuyajabulisa nxa ungumzali ukubona umntwana wakho ephumelela ezifundweni zakhe aze ayefika ezingeni laphezulu e university, njalo abantwana abanengi abafunda e university kumele bebelama laptop okumele bewasebenzise esikolo

Abafundi abafundela ukuba ngodokotela kumbe omongikazi ,abagqoke amajazi amhlophe njalo ezandleni zabo kukhanya begqokile amaglovisi. Kukhona okhangele umtshina. Umtshina lo ulombala omhlophe.

Ekilasini yemfundo yaphezulu kukhona amafasiteli amanengi njalo phakathi kukhona itafula ekhanya ilama gilasi afileyo amaneni amanye aphansi.

Abafundi abanengi abaseyunivesithi kuqakathekile ukuthi babe lamalephuthophu ngoba bafunda besebenzisa wona abanengi ababhali emabhukwini.

Isikolo semfundo yaphezulu kulamafasiteli akhanya eceleni kupendwe ngokumhlophe njalo kukhona utshani obuncane obuluhlaza kanye lezihlahla ezihlanyeliweyo lapha etshanini.

Esikolo semfundo yaphezulu eUniversity kukhona amaluba amahle acecisileyo kukhona njalo utshani obuluhlaza phansi kukhona njalo izihlahla ezinkulu ezinengi labantu abakhanya behamba phakathi.

Esikolo semfundo yaphezulu e university kuyahamba abantu abanengi besiyafundela ukwenza imisebenzi eminengi etshiyeneyo abanye bengabe befundela ukuba ngodokotela abanye ukuba ngomongikazi abanye ngababalisi

Izakhiwo ezinengi zemfundo yaphezulu eYunivesithi ziyakhwe ngobunono obukhulu. Umduli okhanya upendiwe ngombala olithanga kukhona abantu abakhanya bemile kanye lezimota ezimileyo.

Owesifazana othwele imayikhi esandleni ekhanya ukuthi uphiwe ithuba lokuthi akhulume njalo ukhanya egqoke imaski elombala eluhlaza .

Izakhiwo ezinengi ezesikolo semfundo yaphezulu e university ziyakwe kuhle kakhulu kulamafasiteli amanengi angenisa umoya njalo abafundi bayahlala kule indawo phakathi kukhona izihlahla ezinkulu phakathi eziluhlaza

Izakhiwo ezinengi zemfundo yaphezulu eUniversity ziyakhwe ngobunono obukhulu njalo kukhanya ukuthi yindawo efunda abantu asebekhulile. Kuhlanzekile akula ngcekeza. Ngitsho lephepha phansi ngeke ulibone.

Abafundi bemfundo yaphezulu eyunivesithi abagqoke amajazi amhlophe okukhanya ukuthi bafundela ukuba ngodokotela omunye kukhanyan ekhangele emtshineni umtshina lowu ulombala omhlophe kanye lomnyama.

Abafundi abafunda eyunivesithi abanengi bahlala esikolo bahamba emakhaya izikolo sezivaliwe kukhona izindlu lapho abahlala khona kukhona njalo lapha ababeka impahla zabo kanye lezikhwama zabo lemibheda iyabe ikhona phakathi.

Abafundi abafundela infundo yaphezulu eunivesithi, abafundela ukuba ngodokotela labomongikazi bagqoke amagulovisi alombala okuhlaza okwesibhakabhaka kukhona iphetshana elimhlophe phansi njalo kulomuthi osegabheni

Abafundi bemfundo yaphezulu eYunivesithi kukhona lapha abahamba besiyakudlakhona ntambama. Kuphekwa ukudla okumnandi kakhulu, owesilisa ukhanya ethwele umganu olokudla.

Abafundi bemfundo yaphezulu kukhanya bemile. Kukhona njalo abagqoke impahla zabantu abadlala ibhola abagqoke impahla eziluhlaza ezibhaliweyo ngemuva ngokumhlophe.

Abantwana besikolo abagqoke impahla ezinde ezimhlophe ezandleni zabo kukhanya bathwele amabhukanyana njalo kukhanya bemile. Bamile endaweni egcwele amabhentshi amanengi okuhlala.

Isikolo semfundo yaphezulu i university kukhona izakhiwo ezinhle kakhulu imduli yakhona ipendiwe njalo kukhona lotshani obuncani obuhle phansi obuluhlaza kukhona labantu njalo

Isikolo semfundo yaphezulu eyunivesithi. Kukhona utshani obuluhlaza kanye lezihlahla ezikhanya zihlanyeliwe okukhanya ukuthi zicecisile kule indawo. Amabhilidi abo ayakhwe kuhle kakhulu njalo mahle.

Esikolo sefundweni yaphezulu eyunivesithi kukhona izindlu lapha okuhlala khona abafundi phakathi kwezindlu kuyabe kukhona imibheda emihle eyadlalwe kuhle njalo lemiqamelo okulala khona abafundi.

Esikolo semfundweni yaphezulu eYunivesi kukhona utshani obuncane obuhle obukhanya ukuthi buyathelelwa njalo buluhlaza. Egedini kukhona ibhakane elibhaliweyo kukhanya kulabantu.

Ekilasini kukhanya kula kulamatafula alezihlalo zawo ezabafundi abahlala khona nxa sebebhala umhloliso. Umduli uphendwe ngephenda elithanga, kukhona amafasiteli phakathi.

Abafundi abanengi Abe university bafunda behlala phakathi ezikolo babuyela ngekhaya izikolo sezivaliwe. Lapho abahlala khona kukhona imibheda abalala kiyo njalo bayabe behlezi bezixoxela besebenzisa amalaptop sokuntambama

Utshani okuncane obuhle obukhanya ukuthi buyathola amanzi ayeneleyo kukhona njalo amaluba eceleni akhanya ececisile amahle kumphinde njalo kube letank yamanzi elombala emnyama njalo umduli walesisikolo umpendwe ngempenda emhlophe.

Esikolo semfundweni yaphezulu kukhona abantu abagogekileyo abafundayo njalo bayabe belabantu ababafuqayo bebaletha esikolo. Kukhona utshani obuluhlaza kanye lezihlahla.